Egenshishsha, egenshishshaho yaa mittowa mayi nooro marre anfe horonsi'neemmo gede egensiisanonkehonna marre horonsi'neemmore mayi nooro afisiisanonkeha woyi ku'lanonkeha egenshishshaho yine woshshineemmo, egenshishshaho yine woshshineemmo.

muronna laalo winxeenna mure laale guma aanonnkere muronna laalo yine woshshineemo winxeenna mure laale guma aanonnkere muronna laalo yine papaya, mango, muuse, awukatonna wolootuno konne lawannoreeti.

Murona laalo, murona laalo yineemmori winxenna laale guma aanonkeri murona laalo yine woshshineemmo lawishshaho muronna laalo yineemmori papayu mango awukado, loome burtukkanenna wolootu kuri lawanoreti.

Giwirinna, giwirinaho yaa saada ala'linenna baatto loosi'ne gallanni gara giwirinaho yine woshshinanni, saada ala'line gallanni garanna baatto loosi'ne gallani gara giwirinaho yine woshshinanni ,saada ala'linenna baatto loosi'ne gallani garati.

Murona laalo murona laalo yineemoti mure laale gumma aanonkere murona laalo yine woshineemo papaya mango hattono woloota lawanore awukatoo lawanore laale mure guma aanonkere murona laalo yineemo.

dagganna maate dagganna maate yaa umiseha coyeedhanno afoo afidhinota woga, seeranna, budu nooseta mittenni dagganna maate yine woshshinanni umisehu coyeedhanno afiinna seeru nooseta dagganna maate yine woshshinanni

Muro, muro yaa foolate ikko ittateno manchi beettira jawa horo uyittano, muro manchi beettira foole foolate ayere adhatenna hakkini saenna itateno lowo horo uyittano yaate, muro manchi beetti heeshshora qara coyiti.

Mininna biirote uduunne. Mininna biirote uduunne yineemmohu mini horora horonsi'nemmoho biirote uduunni kaayiinni biirote horora horonsi'nemmoha biirote uduunne yine woshshinanni. Xaphooma mini uduunni mini horora biirote uduunni kaayiinni biirote horora horonsi'nanni.

Godo'le, godo'le yaa babbaxxitino dani godo'le noo yaate, budu godo'le lekkate kawaase, angate kaawasenna woloottu babbaxxino dani godo'le no yaate kuriu godo'le gobba gobbate ledo qoqqowu qoqqowu ledo hamatu danini heewisattano godo'leti.

Seensile, seensileho yineemmohu xumile woyi biinfile aanonkere seensileho yinne woshshineemmo lawishshaho goowaho wodhineemmo culki angate wodhineemmo saatenna wolootuno xumile aankera yinne horonsi'neemmore seensileho yinne woshshinanni.

muro muro yineemmoti winxeenna mudhino muronna qalaqamunni fultino murooti. manchi beetira lowo horo uyiitanno saga'lateno ikko hakkii saenna foolaanno ayyere keeraancho afirannohu manchi beetti muroniwiniiti.

mininna biirote uduune mini uduuneeti yineemohu mine maatete leyo mini horo horonsi'neemoho biirote uduune yineemohu kayiini biirote horonsin'nee babbaxino loosu hajora biirote horonsin'neemo uduune biirote uduune yine woshinayi mini uduune mine maatete leyo mini horora horonsi'neemoho uduuneeti

Ama'note yineemmoti mannu kalaqinonsaha Magano maga'ne heerano gara ama'note yine woshshineemmo mannu kalaqinonsaha kaaliiqi amane heerano gara ama'note yineemmo mannu kaaliiqi

safote latishsha ,safote latishsha yineemmohu dagate balaxo uyiine loonsanni latishsha safote latishsha yine woshshineemmo lawishshsaho doogo, waayi caabbichunna fayyimmate uurrinsha hattono woloota labbinore safote latishshuwa yine woshshinanni.

Mininna birote udune mini udune yinemohu mine matete ledo mine horonsinemoho birote udune yinemohu kayini biroye loosu harishora horonsinemo uduni birote udune yinemo bire luke wonbare kurisena wolotano kore labanore birote udune yinayi mini iduni mine matete ledo horonsinayi

Hara hara yaa mittu olliinni wole ollaa harate daa"attote yaa miutt olliira nookkire ha'ne daa"atate darama yaa mittu olliinni agurre wolu olliira daramate

bununna sagalete mine bununna sagalete mine yineemmohu buna ange sagale hurbaaxinanni afi'nanni owante afi'nanni mine bununna sagalete mine yineemmo buna ange sagale hurbaaxinanni afi'nanni owante tenne bununna sagalete mine yinanni

bununna sagalete mine bununna sagalete mine yineemmo woyte sagle hurbaaxinanni owantanni mine bununna sagalete mine yine woshshinanni

minenna gallanni mine minenna gallanni mine daafuranni loosiranni dafayi hose hashsha maatesi lede umo wore teese heeranno mine gallanni mine yineemmo gallanni mini manchi heeshshora qara coyeeti yaate

looso loosoho yaa e"o afiratenna heeshonke masagate lonseemore xaphi assine loosoho yine woshshinanni e"o aanonkere e"o abbate lonseemore baatto loosa, saada alaa'la, dadda'la hattono woloota kore labbanore.

Seessa, seessa yineemmohu xumile woyi biinfile aanonkere seessa yine woshshineemmo lawishshaho lekkate wodhineemmo koatte uddi'neemmo udano"onna wolootu goowaho wodhimeemmo culkao lanbore xumile aanonkere seessaho yineemmo budhineemmore lambore.

daddalo ,daddalo yaa hidhanna hirate ikkito daddalo yine woshshinanni hidhanna hirate ikkito ,daddalo yaa hidhanna hirate ikkito ikkito hidhanna hirate ikkito daddalo yine woshshinanni.

Muronna laalo winxeenna mure laale guma aannonkere muronna laalo yine woshshineemmo. Lawishshaho loome, burtukaane, awukaatto, mango, paappayyanna wolootano kore lawinore muronna laalo yine woshineemmo.

Tuqu xaadooshshe. tuqu xaadooshshe yineemmohu daga dagate ledo gobba gobbate ledo noowa heedheennanni xaandanniha yannillicho xaadooshshe tuqu xaadooshshe yineemmo feesibuuke tiyuutere telegiraamenna wolootano kore lawinore tuqu xaadooshsheeti yine woshshineemmo

muuziiqa muziiqaho yaa faarsono ikko sirbahno xunse maccishshaahura maccishshaanote qineesse shiqishannokeha muziiqaho yine woshshinani lawishshaho muziiqaho yinanniri suusullete muziiqa dibbete muziiqa wolootuni kuri lawannoreeti

Seensile, seensileho yineemmohu xumile woyi biinfile aanonkere seensileho yinne woshshineemmo, seensileho yineemmori xumile lexineemmorichoti goowaho wodhineemmo culki angate wodhineemmo saatenna wolootuno kuri lawanoreti.

Agattote yaa du'namancho angeemmore agattote yinne woshshineemmo lawishshaho waa, lasilasa ,ado, biira woloottano kuri lanbore angeemmore du'namancho agattote yinne woshshineemmo, agattote yinne woshshineemmo.

muronna laalo muronna laalo yineemohu winxeenna mure laale guma aanonkere muronna laalo yine woshineemo winxeenna mure laale guma aanonkere muronna laalo yine woshineemo pappaya, akuwaato, mangonna wolota kuri lawanoreti

Amanote yaa mannu kaalaaqinonsaha kaaliqinsa maaganne heeranno garra amanotte yinne woshinemo mannu kaalaqinonsaha kaaliqi maaganne heeranno garra amanotte yinne woshinemo amanotte yinne woshinemo kaaliqinsa maaganne heeranno garra yinne woshinemo amanotte yinne woshinemo amanotte yinne woshinemo

Godo'le, babbaxxitino danni godo'le no lekkate kaase godo'le angate kaase godo'le budu godo'le dodansho"o lawinore kore xaphi assine godo'lete yinne woshshinanni kuri godo'le babbaxxitino gobba gobbbate ledo heewisamate godo'littano.

ko"atte ko"atte lekkate woxxineemote ko"atte lekkate woxxineemote lekkanke babbaxino gufichinninna utunni agartanonkete hakii sa"eena ko"atte lekkankera seensillenna xumille leddanonkete ko"atte .

mini uduunne mini uduunne yineemmore xaphooma xaphi assine mini uduunne yine woshshineemmo mini uduunne yineemmore xaphooma xaphi assine mini horora horoonsi'neemmore mini uduunne yine woshshineemmo sagale loosi'ayre gonxay daallasanna

Daddalo, daddaloho yaa hidhanna hirate ikkitto daddaloho yinne woshshinanni ,hidhanna hirate ikkitto daddaloho yinne woshshinanni ,daddaloho yaa hidhanna hirate ikkittoti, hidhana hirate ikkitto daddaloho yinnanni.

Looso, loosoho yaa eo afiratenna heeshsho massagate eo aanonkere loonseemmore xaphoma xaphi assine loosoho yinne woshshineemmo lawishshaho loosoho yineemmori giddo lawishshu gede adhinuummoro daddalla, baatto loosira, saada ala'lanna wolootuno kore labbanoreti.

Safote latishsha safote latishshaati yineemmohu dagate balaxo uyiine loonsanni latishsha safote latishshaati yine wishshineemmo lawishshaho wayi doogo caabbichu fayyimmate uurrinshinna woloottuno kuri labbannore

Tuqu xaadoshe, tuqu xaadoshe yineemmohu yannilicho xaadoshe manna noowa heerenanni koe koi ledo xaadisanoho lawishshaho ,Facibuke, Tiwutere, Telegiramenna woloottano kuri labbinore tuqu xaadosheti yinnanni.

Faashine faashinete yaa haarorichi uddi'nayiiri ikko lekkate wodhinayiiri babbaxxeyoore haarorichi dayiinore faashinete yien woshshinanni

Poletika poletikaho yaa massagganni noo massagaano mootimma massagganno hayyo poletikaho yine woshshinanni moottimma massagayinoo massagaano massagganno hayyo poletikaho yinanni.

Sicconna badooshe, sicconna badoosheho yineemmohu mite gobbara umisetta mayimmasenna umiseha ikkinoha ku'lanoha mayimmase ku'lanoha sicconna badoosheho yineemmo lawishshaho tuphiyu gobbara umisehu siccunna badooshu noose.

sicconna badooshshe ,sicconna badooshshe yineemmohu mitte gobbara umise siccinna badooshhsu noose ayeemmasenna ewelummase kulannohu umisehu siccunna badooshshu noose yaate mitte gobbara siccunna badooshhsu noose.

hara hara yaa mittu oliinni wole ollaa harate daa"attote yaa mittu olliira nookkire ha'ne wolu olliira daa"atate daramate yaa mittu olliinni hudetenninna babbaxino qarrinni agure hee'noonniwiinni wole ollaa harate

baadi xagga baadi xagga yineemmoti baado loosante xaginaateho ikkitanno xagga baadi xagga yine woshshineemmo baado kalaqamu muronna babbaxewowiinni haa'neenna xaginateho hossanno xagga baadi xagga yine woshshineemmo.

Hodhishsha, hodhishshaho yineemmohu mitu ollini wole olla mite gobbanni wole gobba hodhisanonkere hodhishshaho yine woshshineemmo lawishshaho kaameella dhoqi dhoqe bayisikilitenna woloottano kore labbinore hodhishshaho yineemmo.

Odoo, odoote yaa haaroricho wolu anfokkihura woyi odeessa odoote yinne woshshineemmo, lawishshaho odoote yinne woshshineemmori giddo mitu manchi anfokkire massine duduwa woyi kula odoote woyi odoo uyinosi yinnanni.

Seensille seensilleho yaa xumme woyi biinfille aannonkere seensilleho yine wishshineemmo lawishshaho seensilleho yineemmohu goowaho wodhineemmo cluki, angate wodhineemmo saatenna maccate wodhineemmo buticha"o laweyoore seensilleho yine

Mini uduunne mini horora horoonsi'neemmo uduunne mini uduunne yine woshshinanni lawishshaho mini uduunne yineemmohu mine sagale loosi'nay uduunne ofollinayi barcimi waa angayi uduunni gonxayi daallasi togoore xapi assine mini uduunneeti yinayi

Hodhishsha, hodishshaho yaa mitu ollinni wole olla mite gobbanni wole gobba hodhisanonkere hodhishshaho yinne woshshineemmo lawishshaho kaameella, dhoqidhoqe hattonno wolootta lawinore hodhisate horonsi'neemmore hodhishshaho yinne woshshineemmo.

kalaqonna qooxeessa, kalaqonna qooxeesa yineemmohu kalaqamunni babbaxino dani kalaqinna qooxeesi no yaate, lawishshaho baattote ofollo dani, kalaqamu muronna babbaxxitno kalaqamu jironni la''atenna gangalatate baxisanno kalaqinna qooxeessi no.